Bindirigu n bɛ ayuwa ni zaham bɛni mi ka gala bɛni ka naan zuu bɛni ka kpa ʒiɛ bɛni ka pilanteen gba bɛni

Niraba anahi n biɛni ka bi niraba ata kpabi bihi ka ninvuɣu yino bi kpabi bia ka bi niraba ata maa puuni bi ninvuɣu yino zaŋla chinchin ʒiɛ kpabi bia maa ka gbubi fatilɛza ka bia yino gba gbubi fatilɛza bag ka kpabi bia ka gbubi anbirɛla

Palli zuɣu ka paɣ’ so ʒiya ka gbubi bia ka cheche doli o na ka moto gba doli o na ka dabba ni yino yɛri o yɛltɔɣa ka yino gba ŋmahiri picha ka bihi ayi gba za o nyaaŋa ŋmahiri picha ka nɛma do n-do palli maa zuɣu

niriba m-beni bɛ shɛba ʒila silibanima ka bɛ ninvuɣ' yino ye liiga yɛlo ni bɔbiga yɛlo ka yiya za n-za bɛ tooni ka poolinima gba be bɛ tooni